Na de pipu wey dey around like family friends and lovers dey make person feel valuable dem go always show love and care dem go dey lis ten to person dem go make person feel special. dem go support personal growth dem go believe in person dem go dey encourage person dem go always thank person dem go appreciate persons effort dem go make person feel proud make person feel value and love dem go praise person achievement dem go help person overcome their fears dem go make person feel strong. dem go person for efforts dem go also appreciate person presence dem go dey make person feel needed. dem go come celebrate person dem go acknowledge person hard work dem go make person feel proud dem go make person feel valued dem go share laughter with de person dem go create good memories with that same person, dem go make person smile dem go be there for de person dem go offer helping hand dem go make person feel safe dem go give person hug. dem go show love and care dem go make person feel loved always dem go spend quality time dem go dey lis ten to de person dem go show genuine interest in the peson dem go understand person emotion. dem go acknowledge person pain. dem go always show empathy. dem go build trust. dem go create shared experience with dat person. dem go make person feel connected with dem dem go thank person sincerely. dem go acknowledge person's effort, dem go celebrate person win, dem go motivate dem every time to boost person confidence. dem go help person reach their goals, dem go offer words to comfort. dem go provide emotional support for de person dem go make person feel beta. dem go person sincerely. Dem go celebrate de person well. dem go support person grace, dem go encourage de person. dem go help person learn new things, dem go help dem in good times. dem go help dem in bad times, dem go help dem share build lasting memories. dem go be honest and dem go keep promise to be reliable dem go understand person feeling and dem go be compassionate. dem go offer support, dem go communicate openly. dem go resolve their conflict among each other. dem go nurture bonds, dem go stand by person. dem go support person, dem go be faithful, dem go show hugs and kisses. dem go show love and care. dem go make person feel happy always dem go resolve conflict peacefully.

As a as a boss, some question wey I fit ask before employ person include; about working experience. One, wetin you do before and wetin you achieve. Two, how you handle challenge for previous role. About skill and qualifications, wetin make you think sey you fit dis role. How you stay up till date wit industry development. About team work and communication, how you work wit others for team project. How you handle conflict or disagreement, about problem solving and? adaptability, how you approach challenge and find solution, how you adapt to a new situation and priority. About motivation and fit. Wetin you know about our company and wetin attract you. How you see yourself, how you see your contribution to our team. Wetin I think fit make you stand out as a candidate. Wetin you wan achieve for dis role. How your plan to grow and development of our company. Have you? practicalize task and manage time. How you handle multiple project, project or? deadlines. How you handle change or unexpected challenge. How you adjust to a new profession or technology. How you handle confidential or sensitive informations. How you make sure sey your work align wit company rules. How you approach problems in creative ways? Wetin new wetin new ideas you fit bring to our teams. Can you describe time wen you show leadership? How much you get, how much you get others to achieve goals. Wetin biggest challenge you have face and how you overcome or overcome am. How you handle future and? setback. How you think you fit into our company culture, wetin you know about our company value and mission.

Pressure fit spoil decision making wen person dey under pressure e fit make rash e fit make rash decision forget d bad tins choose wrong option clean anxious on stress but you fit manage pressure by taking time to, seeking advice. prioritizing, stay calm you can get experience with pressure affect decision pressure can be play tricks on minds mind e fit make person react fast without think make wrong choice, forget wetin I wetin hin know, feel over whelming but u fit calm pressure wit deep brit, clear thinking, good planning supportive friends you fit handle, pressure fit b heavy o e fit make person feel over whelming stress anxious and settings but don’t let pressure win win win win you take small steps prioritize, ask for help, stay focus pressure dey test strength o but with OCD thinking, determination, resilence, supportive system you fit overcome pressure and come out strongly get experience with overcoming pressure, pressure fit challenge o e fit be challenge o but u go fit turn am to opportunity with hand work um Focus peservenance, Learning from mistakes you fit you fit grow strong and wiser you al you already face pressure headon, pressure be like challenge e fit be challenge but you fit also bring out hidden strength, new opportunity, personal growth and resilience, u fit turn pressure to positive outcome pressure fit push you to reach new height, discover your po ten tial, develop new skill build character fit manage strong and more confident get story get story of overcoming pressure.

As a digital being I don’t feel anxiety like human being but I can share strategies dat help human calm down deep breathing, mindfulness meditation, physical exercise, journaling thoughts, talking to friends talking to friends this activity can help reduce anxiety and promote calmness, calm down naso dem dey calm anxiety o sometings wey fit help include deep breathing, meditation, exercise, talk to friends, lis ten to music you fit try one. anxiety fit b bad o but we fit calm am with positive thoughts, relaxation techniques, good sleep, food, supportive friends, anxiety fit overwhelming o but u fit manage am with mindfulness, deep breathing, techniques, exercise, talking to someone, talking to someone, anxiety fit b turf but um don’t worry u fit try am, yonga meditation lis ten to calming music, take small steps, focus on increasing moments u fit find calmness and peace, nature walk, reading, creative creativity activity, positive affirmation, self care, small step fit lead to big challenge gratitude journal,, gentle gentle stitch, limit social media, anxiety fit challenge o but u fit try am supporting group, professional help professional help, mindfulness moment, connect with loved ones, take break, patronize self care, practice self compassion quiet time, nature sound, soft music, gentle work, mindful brit all can cause all can cause anxiety

Ahhh! Omo as a child dos years um na suffer dem dey suffer us to do dat house chores nobi lie.. Betta suffer na im be house chores. all dis small tasks, big responsibility like cleaning, sweeping washing especially dat plate na that one be the most, the biggest suffering for inside house chores. We go come help wit cooking again cooking wey be say na evri body go chop na only you dem go pick to help You go learn discipline and team work you go dey dey de wash plate wit your brother. Ahh you go feel proud of accomplishment, you go also de help family members wit di little wey you sabi do, you go develop working from small you go learn how to do some tins wey dem no go teach you for outside and e go make you responsible, you go dey self reliance to know how to do team work if you be di kain pesin wey be say dem dey merged you and your siblings togeda to work for house. Time management you go know how to manage time wen you don grow coz all dis tins you don dey do am from small small if dem tell you I give you ten minutes to wash all dos, dem no born you well make you pass dat ten mins, dem go beat you. Life skill, cooking, you go know how to cook for girls dem go sabi cook, dem go sabi clean. Time management dem go fit organise tins you no need to look for all dis organisers. Dem go fit solve dia problems by dia sef. Dem go dey independent too. Self confidence dey part of am, dem go dey responsible dem go dey accountable for wetin dem dey do, dem go get self discipline dem go sabi work wit oda pipu ,dem go fit share task, dem go dey support each oda dem go build relationship dem go create memories, dem go develop responsibility, dem go build self confidence, dem go enhance team work dem go improve time management and foster independence dem go prepare for adulthood di way dem dey train dem so, dem go develop problems solving skills, dem go encourage self sufficiency, dem go build reliance, dem go create sense of accomplishment, dem go guide and teach dem go fit dey set dia own expectation, dem go dey give feedback, dem go encourage dia effort, dem go model behaviours bicos If dem start early e go make it fun, dem go praise effort and not just dia results, dem go gradually increase responsibility, dem go develop ,dem go prepare for adulthood, dem go celebrate accomplishment

As persin wey I b I go Dey use budget, I Dey always track my expenses and I Dey cut back unnecessary spending o, no spending any how for Nigeria now, I Dey prioritize my need over my want, no be everything wey I want na hin I must get, but na Wetin I need na hin Dey useful to me, and I Dey save money for emergency I dey avoid to impulse buy make I buy wetin no concern money wey I get and I Dey shop wit list o i dey use cash instead of card because if I carry card I go just Dey waste money anyhow, but If cash dey wit me I go price and I Dey set my financial goals, I Dey make budget I go always make plan for d money wey I wan spend, any where I go I Dey always make plan, anytin wey I need I go make plan for my money, I dey track my expenses I go dey monitor my spendings and know wen to spend and wen not to spend, I no Wetin to use money do, I dey prioritize my needs I go focus on d essential ones d useful ones na hin b my needs and no b my want, no b my wants na hin b d useful ones, I need to dey I dey always prioritize my needs and I Dey save o I dey save I dey set aside money for emergency, I go save three to six months because anytin fit come up and if I no save like dat, how I wan take get money over load. Impulse buying, I Dey think before I buy, I dey always think left right left right I need am I no need am, before I buy I no go jus dey buy anything because sey I get money for hand, Omo I dey avoid shopping wen I dey bored and stressed o, because e go dey make me dey do anything, I go just dey buy anything wen I want and I dey buy essentials during sales or discount dat one sef dey there, if dem give me discount I go buy, see um you see home made food instead of eating outside, e Dey also save money wella, I Dey allocate fifty percent for needs thirty percent for wants and also twenty percent for savings, I Dey set up automatic transfer into saving account straight up Omo na see for d future I no Dey spend too much money management e Dey very very crucial

um omo first things first, make dey respect how dem go take respect dem go show love and care dem go dey lis ten to dia parents or guardian make dem dey obey dia88 rules. Another one make dem dey help parents dey go assist dem for household chores, dem go support dem financially, if possible ooo be dia for dem make dem also dey appreciate dem, thank dem for dia sacrifice show gratitude say you dey thankful, make dem proud no be everybody go become something else, achieve financial freedom, show concern for dia wellbeing always. Make you treat your parents well-well respect dia wisdom we need to honor parents learn from dia own experience take dia advice, communicate openly, talk to dem about your life, share your thoughts and feelings, lis ten to dia concern show gratitude, celebrate dem, show appreciation for dia, love say thank you of ten, understand dia perspective, be gentle with dem, show empathy, also be patient make you build strong relationship with your parents. Talk to dem openly ooo, lis ten to dia advice, make dem feel loved, show physical affection, spend quality time with dem, show love and care make you build strong relationship with your parents, help with household chores, support your family, be responsible take responsibility serious, thank dem for everything, appreciate dia sacrifice, show gratitude, make dem proud, always work hard. Achieve your goals, make dem smile always, make your always make your parents happy o, forgive and understand, forgive dem when dey wrong, understand dem perspective, show say thank you of ten, spend quality time together, enjoy each oda’s company, create good memories, understand, forgive and show love, no hold grudges ooo make dem feel special, make you build strong family bond make you build strong family bond with your parents.